Xeebta bada xebtasoo jogaan wiilal badn oo u imadeen qaar wilal badn iyo eyo mesha wardiyo ka ah kuwasoo u imaden qar kan mid ah inee dabashaan qar kamid ehna imee dalxisyo iyo waxas u imadan qar kamid ehne inee oo dawasho iyo waxyabo kale ee u imadaan

Dhaqtar iyo bukankiisa dhaqtarkaasi waa dhagatr rag eh bukanku waa qof dumar eh Dhaqtarka dharka wuu wato midabkisa wa shati cadan eh iyo bahalka wadno garaca loga tala galay dhaqtarka oo la scoto gabar cawineeso oo ah oo u wado geedka qalabkisa gedkisa okle o saran masar dhaqtarka o kofi wato iyo bukankoo wato go.cadan iyo masr madow eh

darbi darbigaso ah Mid qadimi ah Mid jajabay darbigas oo kuyalo titin amah darbigaso ah Una eg darbiyasha qadimiga eh ahna darbi dhagax ah oojabay

Makinado makinadaha lgu sameysto shaxa ama kafeyda makinadahas oo ah mid sedax xabo ah oona ka kooban dabool iyo gedkoo lagu shiido makiinadasoo ah daboolkeda mid madoow ah iyadana mator ahan hosna madow ka ah galaska wax shiidayana ah mid qalin qalin ah waxeyna ka kobantahay sedax xabo o safan

Waa kabo xirigxirig leh midabkeedu waa madow iyo jaale mid kale oo ah kab dumar oo leh fiyoore madow ah.

Kabo kabo rag ah kabahaas oo ah buud midad kiisu yahay madow xigeen

Waa guri sar ah waana guri dabaq ah kalarkiisu waa cadaan iyo qaxwi, ganjeelkiisuna waa qaxwi.

Meshaan waxaa yaalo boorsoyin iyo kabo saaran meel sare

Dooro ama digagad doradas Oo midab keedu yahay dahabi iyo cadan

Waa sariir kalarkeedu yahay caddaan madow waxaa ag yaalo labo koomadiin oo cadaan ah

Waa masaajid waxaa joogo niman aada farabadan waxay wataan khamiistii cimaamado gudub

Waa ubaxyo iskugu jiro midabyo kale duwan waa cagaar, oranji, gaduud iyo jaale. Waxaa kujiraan dhoobab.

Waa labo jijin oo midabkoodu yahay dahabi waxa ay sahlan yihiin miis caddaan